Vakoma vari kutamba mutambo we bhasiketi bho. Umwe ari kuonekwa ari mumhepo akatakura bhora. Vamwe vacho vari kuonekwa vakamira vakamuokera. Nechekumhiri kuri kuonekwa vanhu vakagara pazvituro vakawokera vakawanda.

Munhukadzi akatarisa kudivi. Abva kugadzirwa mumusoro make. Riri kuyerera bvudzi rake riri reruvara rutema richisvika pahuro. Akapfeka mhete iri kuvayima. Akapfeka hembe yekumusoro ine maoko mapfupi yeruvara rutema.

Chipukanana chiri bete chakagadzikwa pasi. Chine ruvara rwebhurawuni kumusana kumeso chine ruvara rutema. Chine makumbo ari kuonekera. Musoro mudiki une ruvara rutema nenyanga dziri kubudikira.

Munhukadzi akafuratira akagadzira vhudzi rake zvine kushongedza richierera richienda kumashure richizonosungana. Pakaiswa chuma nezvimwe zvakasiyana siyana zvine ruvara ruchena nezvegoridhe.

Mapeni akabatwa neruoko rwemunhu rwuchiratidza zvigunwe zvishanu. Chimwe chigumwe chacho chiri kuonekwa chine rin'i yesirivha. Mapeni aya akagadzikwa mukati mepepa rawo ane ruvara rwebhuruu, pingi, yero.

Mhiripiri dziri kukura pamuti dzakarembera dzine ruvara rwegirini. Muti wacho une mashizha ane ruvara rwegirini. Muti uyu wakadzvariwa pasi pane ivhu riri kuoneka.

Gonye rimwe chete rakazorora pamusoro pemavhu rine ruvara rweyero nemitsetse yeruvara rwegireyi kumusana. Gonye iri rakazorora pamusoro pemashizha. Mashizha eruvara rwegirini.

Mureza wenyika une ruvara rutatu. Rokutanga ruvara rwakatsvuka, pazasi pane ruvara rwegirinhi, pakati pane nyeredzi ine ruvara rweyero.

Musoro wemwanasikana mudiki akafuratira. Akarukwa zvunhu zvakamira zvega zvarembera zvichisvika pahuro. Zvakashongedzwa nesimbi dzineruvara rwegoridhe, rwebhuruu nerwegirini, peporo nepingi.

Hove ine kumeso kune muromo muhombe yoita maziso ane ruvara rutema nemhino inoremberera. Musoro wayo muhombe wakatenderedzeka. Inoonekwa ine mapapiro ayo neruvara rwepingi. Muviri wese une ruvara rwepingi.

Chitoro chinotengesa siteshenari yevana yavanoshandisa kuzvikoro inoverengera makakureta nemapenzura rekupendesa ane ruvara rwakasiyana siyana. Padivi pane mabhegi ari kutengeswa.

Maruva arikuonekera kumusoro kwemudhurí unovhara imba yemunhu. Maruva aya ane ruvara rwepingi mamwe ane ruvara rweyero. Pane fenzi irikuoneka yakapetana petana pamudhuri une ruvara rwebhuraunini nezvitsvuku.

Aya maruva ari paruwanze amwe akatenderedzwa akavharirwa neruvara rwegirini ane maruva ane ruvara rweorenji nerweyero amwe haana kutenderedzwa.

Vanhu vari kufamba vari pakati pedhorobha. Pari kuonekwa pane muti wakarebenuka. Zvakare pane vanhu vaviri vakagara pasi, murume akapfeka hembe yekumusoro yeruvara rutsvuku nemukadzi akapfeka nguwani yeruvara ruchena. Pari kuonekwa zvakare pane munhu ari kufamba akatakura bhegi reruvara rutema.

Changu imwe chete iritenese yakagadzikwa pasi paneruvara ruchena. Changu iyi ineruvara ruchene nemitsetse nema bhokisi aneruvara rutema. Irikuwonekwa ine tambo chena dzakasunga shangu.

Chipukanana chinenge bete chakamhara pamusoro petafura ine ruvara rwegireyi ine mitsetse yeruvara ruchena. Chipukanana ichi chine mapapiro ekumusana ane ruvara rwebhurauni. Nechekumeso chine maziso mahombe ane ruvara matema.

Bhutsu imwe chete yakagadzikwa pasi pane ruvara rutema nepane ruvara rwakachena rwune madododo matema. Shangu iyi ine ruvara rwepingi nerutsvuku. Ine tambo imwe chete yakagumha pasi.

Chitoro chinotengesa zvinhu zvokushongedza muviri zviri kuwonekwa pane pazvidhori zvichena muzasi zvakapfekedzwa manekiresi. Nechekumusoro kune amwe manekiresi ari kurembera zvimwe zviri kumudhuri zvakasangana nemhete.

Zvidhori zvine ruvara ruchena zvakagadzikwa panze pechitoro panotengeswa hembe yadzakapfeka. Chimwe chakapfeka bhurugwa nebhodhi yechikadzi yeruvara rutsvuku . Chimwe chakapfeka rokwe rechikadzi yeruvara ruchena. Chimwe chakapfeka mbatya yevarume.

Kamba yemumvura irikudhigidha mumvura. Ineruvara rwakachena muviri wese. Imba yacho irikumusana ineruvara rwebhurauni neruvara rwakachena nemutsetse yeruvara rutema.

Mhuka yemusango iri kuwoneka iri pasi pane uhwa hwakareba hune ruvara rwegirinhi. Mhuka iyi ine maoko akarebenuka. Kumeso ine ruvara rweyero netsiye dzakareba. Nechekumusana ine mambava ane ruvara rwegireyi nemitsetse yeruvara rutema.

Chitoro chinoita basa rokutengesa mota dzinonzi Toyota. Chitoro ichi chine midhuri yeruvara ruchena. Pari kuonekwa mufananidzo wemota ine ruvara rutsvuku nemurume akamira padivi pecheya.

Bhutsu imwe chete yemunhu wechikadzi yakagadzikwa pasi ine ruvara rwepingi netambo dzine ruvara rweorenji. Parikuonekwa pane bhande kumashure rine ruvara rweorenji.

Maturisi ebasa akasiyana siyana akawaridza pasi. Maturisi aya ese enemibato yakareba imwe yakagadzirwa nepuranga, imwe yakagadzirwa nesimbi. nechekumberi maturisi aya akagadzirwa ese nesimbi apa ari kuverengera mapadza nemafoko.

Komichi yakabatwa muruoko rwemunhu, komichi iyi ine ruvara rutsvuku nemitsetse mitsetse inoenda kumadivi yeruvara rutsvuku pari kuonekwa kabhodhi nechekuseri ine ruvara rwegireyi nemibato ine ruvara rwegoridhe.

Ruoko rwemunhu ruri kuonekwa akabata bhurasho rimwe chete rine zvinobaya zveruvara rutsvuku. Pazasi pane mucheka mutsvuku une ruvara rwakasiyana siyana.

Chimuti chirikumera paivhu. Chinemashizha eruvara rwegirini. Chakabereka michero yakawanda yakarembera pamuti ineruvara ruchena. Michero iyi irikuoneka irizvikomberedzwa senge zai.

Nzvimbo inotengesa zvinhu zvezvirimwa. Pakanyorwa kuti Farm and City pari peruvara ruchena. Pane mahwindo ari nechekumusoro ane ruvara rwegirini. Muzasi mune motikari dzakamira pasi ipapo.

Mashizha emuvhehi unenge mufarinya. Yakaunganidzwa yakasungwa yakaiswa pamusoro petafura inetsaga rakati svibei rineruvara rwebhurawuni. Mashizha aya aneruvara rwegirinhi. Pamadivi pane matomatisi.

Musikana akatarisa kudivi akapfeka masiki ine ruvara rutema nehembe ine ruvara rutsvuku akaruka musoro zvimwe zvakamira zvoga zvichiyerera zvichienda kumashure zvimwe zvichiyerera zvichiuya kumberi.

Chitoro chinotengesa zvinhu zvekuzvishongedza zvakaiswa mumabhokisi eruvara rutema, mabhokisi aya akagadzikwa pamusoro petafura yakaiswa mucheka ineruvara rwakachena zvinhu izvi zvinoverengera manekiresi mabhurireti nemhete dzepanzeve.

Nyuchi yakamhara pasi ine mambava ane ruvara rwebhurawuni nerweyero. Ine maziso mahombe eruvara rwebhurawuni nenyanga dziri kubudikira pamadivi emaziso acho yakamhara pashizha regirini.

Chitoro chinotengesa zvinhu zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa nevanhu kuzvishongedza zvinoverengera mabhegi, mawachi nemakepisi ari kuonekwa. Pane micheka iri nechemuzasi ine ruvara rwakasiyana siyana.

Munhukadzi akagadzirwa vhudzi rake akaruka zvinonamira pamusoro zvichiyerera. Zvirizveruvara ruchena zvakarebenuka. Akapfeka masiki inovhara mhino yake akagadzirwa netsiye dzake dzepamaziso. Akapfeka mbatya dema.

Munhukadzi ari kunyemwerera akabata muchiuno. Akapfeka hembe ine maoko marefu. Akaruka musoro zvimwe zvichirembera kumberi zvimwe zvakanamira pamusoro zvichirembera kumashure. Kumashure kwake kune miti ine ruvara rwegirini mashizha awo.

Imba hombe inemudhuri unoruvara ruchena nedenga reruvara rutsvuku irikuonekwa. Ine paruvanze payo paneuswa hwakachecheudzwa zvakanaka nemiti yakarebenuka. Poita nemaruva aneruvara rutsvuku.

Vanhu vakawungana padivi pemugwagwa pachiwonekwa mota chena yakamira po. Kumasure kwemota kunemiti yakarebenuka ichiyenda mudenga. Zvakare bane bhazi rakamira rineruvara rwe bhuru nemitsetse mitsuku, nevanhu vane ngoro.

Tengi regasi rakagadzikwa pasi. Tengi iri rine ruvara rwebhuruu nechekumusoro koita pekugadzika poto paneruvara rwesirivha pakasvibiswa nezvinhu zvineruvara rutema nezveyero. Padivi petengi parikuonekwa papa repurasitiki rineruvara rwe bhuruu.

Chidhori chineruvara rutsvuku chakapfekedzwa nekiresi irikurembera zvinhu zvineruvara rutema nemhete dzepanzeve dzineruvara rutema nemitsetse yeruvara rwesirivha pamadivi. Pahuro pacho pakaiswa bhuresireti.

Vakaoma varikutamba mutambo vevhuribhoo. Vaviri varikuonekwa verimumhepo vakasimudza maoko vane bhora pakati pavo. Vamwe vakamira vakavatarisa . Nechekudivi kune tende rineruvara rutema nerutsvuku pakagara vanhu vakatarisa.

Matombo akakatana katana, pamativi parikuonekwa panezvimuti zviri kumera neuhwa hwakaoma hweruvara rwebhurauni, humwe huhwa hune ruvara rwegirini. Pane mapouro akareba netambo dzemagetsi nemba irikubudikira.

Murezawenyika une ruvara rutatu. Pari kuoneka ruvara ruchena pazasi poita ruvara rwebhuru. Pakati panosanganidzira ruchena nerwe bhuru pari kuonekwa pane chikomberedzwa chine dzimba mukati nemashizha emuti e ruvara rwe girini.

Mukomana akagerwa mumadivi memusoro make. Ane zvinhu zvinorembera zvakagadzirwa kudivi rimwechete. Rine mifananidzo mishanu inoratidza mativi ose emusoro wake. Akapfeka hembe inoshandiswa kana vanhu vachigadzirwa musoro kuti vasasviba.

Poto imwe chete yakabatwa mumaoko omunhu. Poto iyi yakagadzigwa nesimbi yakapendewa noruvara ruchena. Ine mubato, zvakare ine chivharo. Yakapendewa namaruva noruvara rwebhuruu, rutsvuku norwegirini.

Zvituro zvebasa zvakagadzikwa pasi zviri zvishanu. Zvina zvinoonekwa kune mubato yakagadzikwa nepuranga muviri iri simbi. Chimwe chakarebenuka iri simbi chine mubato wakagadzirwa nepuranga.

Munhu arikufamba pamugwagwa achiyambuka mitsetse mitsetse yakanyorwa pamugwagwa uyu, nechekumhiri panemumwe wakapfeka mbatya yeruvara rwebhuru arukuyambuka naye mugwagwa. Parukonekwa panemota dzakamira nedzimba dzakavakiwa dzimwe dzineruvara ruchena neruvara rutsvuku dzakarebenuka.

Maruva akadhirowerwa papepa reruvara rwakachena. Maruva aya akadhirowewa kukona. Kona rekutanga rineruva rimwe chete rineruva rwakatsvuka nemashizha egirini. Rekutanga rinemaruva maviri madiki aneruvara rutsvuku nemashizha egirini. Pamusoro parikuonekwa ramba.

Munhukadzi akamira padivi pomuti. Ari kuonekwa nemabhaketi maviri oruvara rwe"blue". Munhukadzi uyu akapfeka siketi refu yoruvara rwebhurawuni nechekumusoro akapfeka chinhu chine maoko marefu choruvara rwegireyi.

Boko remunhukadzi rinenzara dzakapendewa. Akabata mhete dzIrikurembera papepa. Mhete idzi dzineruvara rwurikuhwinya rwegoridhe, pamwe parikuhwinya ruvara rwesirivha. Padivi parikuonekwa zvinhu zvirikutengeswa muchitoro ichi.

Munhu rume akamira akabata bhora ,anotamba mutambo webhasiketi akamira panzvimbo yaanotambira, nechekumhiri kurikuoneka dzimba dzakapendwa neruvara rweyero nedenga rakapendwa neruvara rwe meruni.

Shangu yemwana yakagadzikwa pasi paneruvara ruchena. Shangu iyi ineruvara rwebhuruwu nemutsetse mutsetse . Parikuonekwa bhatani rineruvara ruchena. Kuzasi ineruvara rwebhurawuni pahiri kana pasoo.

Vanhukadzi vakamira vanotamba mutambo wevhurubhoo. Pane murume akamira pakati pavo akapfeka magogorosi arikunyenwerera. Vanhukadzi ava varikunyemwerera vakasimudza maoko mumhepo.

Nekiresi yechikadzi yakagadzirwa nechuma inopfekwa pahuro dzine ruvara rwakasiyana siyana rwunoverengera dzvuku, yero, zvitema nezvakachena.

Munhu wechikadzi ari kunyemwerera akasimudza ruoko anenzara dzakapendwa ruvara ruchena akarukiwa musoro mitsetse inoenda kudivi zvimwe zvichiremberera.

Mavhiri emota akawanda akaunganidzwa panzvimbo panenge ari kutengeswa neche pamhiri parikuonekwa mota dziri kufamba pamugwagwa imwe ine ruvara ruchena nevanhu varikufambapo nedzimba.

Chitoro chinotengesa zvinhu zvinoshandiswa muzvikoro zvinoverengera mapeni nema penzura ekunyora nemabhuku. Koita zvimwe zvinoshandiswa kunama zvakanzi Kores zvineruvara rutsvuku nezvakachena.

Imba hombe yakareba ine ruvara rwebhurawuni iri kuonekera mahwindi ane magirazi. Pane gedhe reruvara rutema pazasi yozoita maruva ane ruvara rwegirinhi akaitenderedza. Pane tambo yemagetsi iri kupfuura pamberi pemba.

Zvipukanana zviviri zvakafuratirana zvinenge zvakanamirana. Zviri pamusoro peshizha rine ruvara rwegirinhi. Zvipukanana izvi zvine makumbo mana. Zvine musana une ruvara rwakatsvuka nemadhodhodho eruvara rutema.

Ndiro ine ruvara ruchena. Nechemukati mendiro muri kuonekwa zvakabikwa zvinodyiwa zvinoverengera raisi nenyama dziri kuoneka dzimwe dzine mabhonzo. Zvese izvi zviri mukati mesupu ine ruvara rwebhurauni.

Maturu ebasa akagadzikwa pasi pane ruvara rwebhurawuni. Maturu aya anoverengera badza rine mubato wepuranga wakarebenuka. Pari kuonekwa paine mabhemba.

Mudande mudande wemusango uri kuonekwa wakanamira pamusoro pemitsetse yayo yainogadzira. Mudande mudande uyu une makumbo masere. Nechekumusoro uri kuonekwa une mwiri musana une mitsetse yeruvara rweyero neyeruchena. Makumbo ayo ane mitsetse yeruvara rutema nerwebhurawuni.

Bhutsu mbiri dzinofanana dzava nenguva dzichipfekiwa dzakagadzikwa pasi. Mukati dzineruvara rutema nemavara akanyorwa nyorwa pamusoro dzineruvara rwebhurauni. Panoonekwa tambo inosunganidza bhutsu kana gumbo rapinda mukati.

Muchero urikuonekwa umwe wacho usina kuvhurwa weruvara rweyerro nemitsetse yeruvara rutema zvakagadzikwa pamusoro petafura ineruvara rwegirini. Mumwe wemuchero uyu wakavhurwa nepakati zvichiratidzwa zvemukati zviri zveruvara rutsvuku.

Mukomana ari kufamba akafuratira ari pakati pedzimba uye achifamba parodhi. Akaisa ruoko muhomwe akapfeka hembe yekumusoro ine maoko mapfupi yeruvara rutema nebhurugwa reruvara rwebhuruu.

Nzvimbo yekugarira yakavharirwa nesimbi dzine ruvara rwebhuruu. Nzvimbo iyi ine zvituru nematafura ane ruvara ruchena akawanda-wanda. Pari kuonekwa dhoo nechekumberi rakapendiwa neruvara rwebhuruu.

Motikari irichigwagwagwa yakaiswa pamusoro pechinhu chakavakirirwa . Inoonekwa ine mavhiri matema nemutsetse wakadenderedza weruvara rwakachena. Nechekumusoro ine simbi refu yakabudikira.

Fodya dzakaomeswa dzakaunganidzwa dzakawanda dzakaita kusungwa nechemuzasi dzine mashizha eruvara rwebhurauni dzakaiswa pamusoro pechinhu chichena.

Chipukanana chakaita senge nhunzi chakamhara padombo reruvara ruchena. Chine mapapiro aneruvara rutema nechekumasana choita ruvara rwebhurauni nemitsitse yeruvara rutema nezveyero, choita maziziso mahombe aneruvara rutema.

Bhutsu mbiri dzechikadzi dzakagadzikwa pasi pane ruvara rwebhuruu rine mitsetse yeruvara michena. Bhutsu idzi dzine ruvara rutema. Dzine tambo tambo. Paripo panopinda gumbo.

Ruva hombe rine mashizha akawanda eruvara rwegirinhi nemaruva eruvara rutsvuku akatenderedzwa neamamwe maruva ari muzvigubhu akadzvariwa asi achiri madiki.

Nzvimbo inotambirwa mutambo webhasiketibhoro. Kana uri nechemukati pari kuonekwa paine pasi pane ruvara rwegirini nevakomana vakapfeka mbatya dzeruvara dzeyero. Nechekumhiri kuri kuonekwa macheya eruvara rwegirini neyero panogarira vanhu vakawokera.

Munhurume akamira akapfeka sudhu ine ruvara rwegireyi. Mukati akapfeka hembe ine ruvara ruchena. Kuzasi akapfeka bhutsu dzine ruvara rwakasviba. Mumvuri wake uri kuonekwa pamudhuri une ruvara rwakachena. Pane miti yakazembera mudhuri uyu ine mashizha egirini.

Mureza wenyika une ruvara rutsvuku kumusoro. Kuzasi yoita ruvara ruchena. Ine nyeredzi shanu dziri kuonekwa. Nyeredzi idzi dziri dzeruvara ruchena.

Muchero yemamengo yakawanda yakaunganidzwa. Yakaiswa pamusoro pesaga reruvara ruchena. Iwo mamengo acho ane ruvara rwegirinhi nerweyero kwozoita madododo eruvara rutema.

Mareputopu akaunganidzwa akabatanidzwa pamusoro peimwe. Ane ruvara rwesirivha. Mareputopu aya akanyorwa kunzii HP pamusoro. Amwe acho ane madododo eruvara rutsvuku. Akagadzikwa pasi pamatairozi machena.

Vakomana vaviri vakamira vanotamba mutambo webhora remakumbo. Wokutanga akapfeka nhumbi yokumusoro neyekuzasi, umwe akapfeka yekuzasi yekumusoro iri mumaoko. Nhumbi dzavo ndedzeruvara rwebhuruu. Nechekushure kuri kuoneka imba dzakareba dziri dzeruvara ruchena nemiti.

Zvituro zvinonzi masofa zvakarongedzwa mumba zvakanamira pamudhuri. Mudhuri uyu uneruvara rweorenji. Masofa aya kuzasi aneruvara rweorenji kumusoro aneruvara rutema. Parikuoneka zvimwe zvimasituro pamberi zvineruvara rwunofanana nemasofa.

Munhu wechikadzi arikusekerera akaruka musoro zvimwe zvichienda kumashure zvimwe zvichiuya mberi kumaziso ake. Akabata chiuno kumashure kune maruva ari kuratidzika akareba ane ruvara rwegirini.

Mureza wenyika uneruvara rutatu. Paneruvara rwakachena poita ruvara rurimutsetse ruri rwebhuruu pachitevera ruvara rutsvuku. Mukati meruvara rutsvuku pane nyeredzi ineruvara rwakachena.

Chitoro chinotengesa mbatya dzevana . Nembatya dzekuti vapfeke kuzasi dzinonzi ma pamper. Chine mufananidzo we mwana akarara ane ganda jena. Nechemukati mune hembe dzevana, nechepadivi pane chimwewo chitoro chiri kutengesa zvakasiyana. Pane munhu akamira akaisa ruoko mukati mebhurugwa.

Imba inedenga reruvara rutsvuku kuzasi ineruvara rwegireyi. Yakavharidzirwa mukati memudhuri uneruvara rwegireyi nepamwe pakapendwa ruvara ruchena. Paneuswa nechekunze huneruvara rwegirini nehumwe hwakatsva nemiti mihombe irikumera.

Ruoko rwemunhukadzi rurikuratidza zvigunwe zvina. Mukadzi uyu akagadzira nzara dzake dzikapendiwa neruvara rutsvuku. Akapfeka rin'i irikuvaima ineruvara rwesirivha. Pane chinhu chaakabata mumaoko chineruvara rwegoridhe.

Mabhegi echikadzi akaiswa pa tebhuruu. Arikuonekwa kuti arimuchitoro chekuatengesa . Ane ruvara rwakasiyana siyana. Pane mukadzi akagara pachituru akapfeka bhenguru nehembe ineruvara rutema.

Chipukana chakamhara pamuti une ruvara rwebhurauni. Chipukanana ichi chine mambava akawanda wanda ebhurauni. Chine nzeve dzakabudikira dzakaita mitsetse ine maziso eruvara rutema pamhino yoita ruvara rutsvuku.

Munhu wechirume ari kufamba padivi perodhi. Akapfeka bhurugwa rakareba nehembe yekumusoro ine ruvara ruvara runoverengera ruvara rwebhuru, ruchena nerweorenji. Akatakura bhegi. Kumashure kwake kune mota yakamira yeruvara rwegirinhi.

Nzvimbo yakamira vanhu. Parikuonekwa paine marara nemataya matatu. Pane tafura nemota dzakapaka. Mota iri yeruvara rutema. Poita nerori ine ruvara ruchena. Panevanhu vakamira vamwe vakagara vakazembera ngoro. Vamwe vari kufamba.

Chipembenene chakamhara pamusoro peshizha reruvara rwegirini. Chipembenene ichi chineruva rutema nenyanga dzirikuoneka dzakasimukira mudenga, chakarebenuka kumashure. Pasi parikuonekwa amwe maruva neuswa huneruvara rwegirini nebhurauni.

Motikari yakamira pamumugwagwa inozivikanwa ichinzi gonyeti. Ine musoro muhombe ine ruvara rutsvuku nesirivha. Pamhiri pari kuonekwa imba yakavakwa ichiita kunge mahofisi ine midhuri yeruvara rweorenji nezvichena nemiti iri kureba iri kumera ipapo.

Michero mitatu yakagadzirwa panzvimbo ine mucheka une ruvara rwebhuru, michero iyi irikuonekwa ineruvara rutsvuku rumwe nderweoranji neyero. Muchero uyu unenge mumango parikuonekwa mashizha padivi ane ruvara rwegirini.

Wachi yakapfekedza pamucheka weruvara ruchena nebhuresireti ine simbi mumativi dzesirivha, bhuresireti iri dema. Wachi iri kuonekwa iri yeruvara rwegoridhe pamusoro runovayima.

Munhukadzi akagera vhudzi akasiya riri pfupi. Rakagerewa mitsetse ine zvitaira zvinobuditsa moyo. Panzeve dzake akapfeka mhete inovaimira nehembe yeruvara rutema.

Chiri irikuwonekwa yakamhara pamusoro pechitanda chiri iyi inekume nechifuba chineruvara ruchena muviri mayo yoita ruvara rusvuku pamaziso ine mutsetse weruvara rutema ,nwmaziso mahombe aneruvara rutema, yoita nemuromo weruvara rutema.

Mukomana akamira panzvimbo inotambirwa mutambo webhora remakumbo. Akabereka maoko ake kumusana akapfeka bhurugwa pfupi roruvara rutema rinemitsetse kumadivi nehembe chena inemaoko mapfupi ine mitsetse nebhutsu jena. Padivi panoonekwa pane chikoni choruvara rweyero.

Uyu mureza wenyika yeCameroon, une ruvara rutatu, rwekutanga nderwegirini, rwechipiri rutsvuku, rwechitatu nderweyero, pakati ine nyeredzi yeyero.

Munhu wechirume akamira pamusoro petafura ari kupenda mudhuri noruvara ruchena achipenda achiisa ruvara rutema neruvara rweorenji. Murume uyu akapfeka chinhu chinodzivirira kuti asafema zvaari kushandisa.

Bhutsu imwe chete yakagadzikwa pasi. Pane ruvara rutema neruvara rwaka chena rine madododo neruvara rutema. Bhutsu iyi muzasi ine ruvara rwakachena netambo chena iyo iri yeruvara rwe gireyi.

Muti murefu refu une zvichero zvakawanda zveruvara rweyero. Muti uyu une mashizha marefu ari mahombe ane ruvara rwegirini. Kuzasi kwacho ane ruvara rweyero. Muti uyu uri kuoneka pachibudirira kazuva nemashizha akatsva ane ruvara rwebhurawuni.

Mureza wenyika uneruvara rutsvuku. Nechepakati poita chidenderedzwa chineruvara ruchena. Mukati mechidenderedzwa munenyeredzi imwe chete yeruvara rutsvuku. Pobva paita nemwedzi usina kuperera weruvara rutsvuku.

Ruva ririkumera mukati megaba marinochengeterwa. Ruva iri rine mazhizha eruvara rwegirini roita maruva aneruvara rutsvuku. Padivi parikuonekwa amwe maruva akachengeterwa mukati memapurasitiki eruvara rutema.

Chitoro chinotengesa zvinhu zvekushanda muzvikoro, parikuonekwa pane mabook akorongedzeka pamasherufu aneruvara rutsvuku nerwepepo neforodha arikubudikira ipapo. Nechekumusoro parikuonekwa zvimwe zvirimukati memabhokisi azvo.

Shangu dzematenesi dzakagadzikwa pasi. Shangu idzi dzineruvara ruchena dzoita mitsetse ineruvara rutema. Dzine tambo dzakapinzwa mukati meshangu idzi dzineruvara rutema nezvakachena.

Ndiro ine ruvara ruchena. Mukati mendiro iyi muri kuonekwa mune chikafu. Mune chikafu chine supu yeruvara rutsvuku yakakora negwiri reruvara rweyero nezvinyama zvirimo imomo mukati nechimwe chine ruvara rweorenji.

Motikari iri pakati pemugwagwa. Motikari yakashongedzwa nemabharuma eruvara rwepingi Yakaiswa maruva ane mashizha eruvara rwebhurauni nemaruva machena. Yakaiswa mucheka yeruvara ruchena neyepingi. Iyo motikari yacho iri yeruvara rwesirivha

Shangu imwe chete yechikadzi yakagadzikwa pasi. Ine ruvara rwebhurawuni nesimbi dze ruvara rwegoridhe rwekuwanira. Panotsika gumbo parikuwonekwa pane ruvara rutema neruvara rwegoridhe.

Shangu mbirir dzakagadzikwa pasi Paneruvara ruchena. Shangu idzi dzinofanana dziri dzechikadzi ,nechekumusoro dzakasimukira dzoita bhandi pamusoro resimbi ineruvara rwesiriva, nechemukati dzakanyorwa neruvara rwe goride.

Chipukanana chakamhara pasi. Chine nyanga dziri kuonekwa dzeruvara rutema nemakumbo eruvara rutsvuku kumberi. Kumusana kwayo ine ruvara rwebhurawuni nemadododo nemitsetse yeruvara rutema nezvichena.

Bhutsu pata pata rakagadzikwa pasi pane ruvara ruchena. Pata pata iri rakamoneredzwa netambo yeruvara rwebhuruu inobva pasaga. Iyo ine mitsetse mitsetse yeruvara rwakasiyana siyana rinoverengera ruvara rwebhuruu, rweorenji, yero, pepuru nezvitsvuku.

Mukomana akagara akapfugama akapeta makumbo ake akapfeka nguwo dzembada dzIneruvara rwebhurauni noruchena nezvitema. Nechemumusoro akapfeka heti yakagadzigwa nemucheka wembada uneruvara rwebhurauni nemambava machena. Wakapfeka rin'i muruoko rwake.

Munhu wechikadzi akamira akabata muchiuno akatetepa akapfeka "bracelet" riri kuhwinya muhuro akaisa "necklace" yakareba yaakabata nerumwe ruoko. Mumusoro ane bvudzi hombehombe rinezipa iri mitsetse.

Bhutsu imwechete yakagadzikwa pasi paneruvara rwutema neruvara rwakachena nemadododo eruvara rutema. Bhutsu iyi ineruvara rwakachena yakanyorwa neruvara rutsvuku. Tambo dzacho ndedzeruvara rwakachena rwunovaima.

Munda muhombe urikuonekwa ivhu rineruvara rwebhurauni. Pakagadzigwa zvakanaka senge pakavhurwa nzira. Vakaisa zvirimwa zvichiri zvidiki zvineruvara rwegirini. Kumhiri kurikuonekwa miti yakareba.

Michero yakasiyana-siyana yakawanzarikwa pasi pamasaga eruva ruchena irikutengeswa pamusika. Pane mamango eruvara rwegirini neamwe eruvara rweyero.

Mwana wechisikana ari kufamba achibva kuchikoro akapfeka mbatya dzekuchikoro. Nechepadivi pane varume vaviri vakamira umwe akatakura bhegi muruoko umwe akaribereka kumusana zvakare pane zvivakwa zvemasitoro zvakasiyana siyana nedzimba.

Munhukadzi anemifananidzo mina inotanga vhudzi rake akavhurwa mitsetse richizotevera akutanga kurukwa mitsetse wechitatu akakotama atopedzwa kurukwa mitsetse iyi ichizosangana pakati wekupedzisira pechiratidzwa pavasona panosanganiswa mitsetse.

Munhu wechikadzi akashongedzwa kumeso akarukwa zvinosangana pakati pemusoro. Vhudzi rake rikaiswa chekushongedza chinovaima. Panzeve akapfeka mhete.

Firiji yakagadzikwa pasi ineruvara ruchena. Pamusoro ineruvara rwe girinhi rine mitsetse mitsetse mutema. Pamusoro parikuonekwa pane chivharo cheruvara rutsvuku nepuranga.

Demo rakagadzikwa pasi pane ruvara ruchena. Demo iri rine mubato wakagadzigwa wepuranga uri weruvara webhurawuni iro nechekusoro rine ruvara rutema iri simbi. Pane chipepa chakanamirwapo cheruvara ruchena.

Chidhori cheruvara rwegoridhe chakapfekedzwa rokwe remunhukadzi rakareba reruvara rwebhuruu. Rokwe iri neche mumaoko rine rekeni dziri kubata. Chidhori ichi chakagadzikwa pamberi pechitoro chinotengesa hembe idzi.

Mhuka yemusango ine nyanga mbiri pakati penzveve dzayo. Nechekumusana ine mambava mahombe eruvara rutema. Kumeso ine ruvara rutema pamwe pakatsvuka yoita mitsetse yoruvara ruchena.

Shiri iri kubhururuka iri mumhepo. Ine ruvara rwegirinhi nemitsetse nemadododo eruvara rutema. Iri kuonekwa iri padivi pemudhuri weruvara rutsvuku ichida kudya zvinhu zveruvara rweyero.

Chipukanana chakabatwa paruoko rwemunhu. Chipukanana ichi chine makumbo eruvara rwebhurawuni choita kumusana kune ruvara ruchena nemitsetse yebhurawuni nezvitema. Ine maziso madiki diki eruvara rwebhurawuni ari kuonekwa mberi.

Munhukadzi akatarisa kumberi, ane vhudzi refu rinoerera rineruvara rutema. Akapfeka hembe isina maoko yeruvara rutema. Pamuromo pake akaita zvekupenda ruvara rwepingi.

Michero zvakagadzikwa mukati nedhishi hombe reruvara rwesirivha zvakachekwa chekwa zvine ruvara rweyero mukati kunze zvine ruvara rwegirinhi. Panoonekwa gaba nechipunu zvine ruvara rwunoonekera nezvinhu zviri mukati zveruvara rwebhurawuni.

Mukombe mumwe chete wakabatwa neruoko rwemunhu une nzara yakasviba. Mukati memukombe mune ruvara rweorenji nechekunze une ruvara rutema rwakanyorwa kunzi 'Cafe'.

Varume vaviri vari kutamba mutambo wekarati. Vakapfeka hembe chena vakamonera tambo muchiuno. Umwe akamonera tsvuku umwe akamonera yebhuru. Akamonera tambo tsvuku akasimudza gumbo mumhepo.

Bhutsu dzematenesi dzakapfekwa mutsoka memunhu anenge mwana mudiki. Akapfeka nemasokisi akachena neruvara ruchena. Matenesi aya ane tambo dzineruvara rweyero iwo aneruvara rutema, rutsvuku nezvebhuruu.

Vana vechikomana vechidiki vakamira pamutsetse vakamirira kutamba mutambo wavo we bhora. Parikuwonekwa penemunhu wechirume weganda rakachena akamira pakati pavo anogona ari iye mutungamiri wavo. nechekushure kunenzvimbo yakavakirwa inezvituru zvekuti yekuti vanhu vagare vakavokera.

Shangu mbiri dzinofanana dzakagadzikwa pasi pane ruvara ruchena nemitsetse mitema, shangu idzi nechekumusoro dzine ruvara rwegireyi dzichizoita mitsetse yeruvara ruchena pazasi parikuonekwa hiri kana kuti sowo ine ruvara ruchena.

Bhutsu mbiri dzinofanana dzakagadzikwa pasi dzineruvara ruchena. Bhutsu idzi dzinemabhandi. Rimwe bhandi ririmberi rakakochekerwa pasimbi ineruvara rutema. Mabhandi anoteera haana kukochekerwa.

Ruva rakaiswa mukati mebhaketi mune mavhu rakagadzirwa panzvimbo ine samende ruva iri rine ruvara rwebhurauni nemashizha ane ruvara rwegirini.

Motikari inoshandiswa kutakura vanhu ineruvara ruchena yakamira pasi pemumvuri wemuti. Muti uyu murefu unemashizha aneruvara rwegirinhi. Nechekumativi parikuoneka pane zvitanda.

Zvivakwa zviri mudhorobha. Pari kuonekwa paine vanhu vari kufamba. Chimwe chine penda ine ruvara ruchena. Pozoita makakomberedza nesimbi mune uswa hune ruvara rwegirini. Pane murume ari kufamba akapfeka hembe yekumusoro yeruvara ruchena. Ari padivi pemugwagwa.

Chidhori chakapfekedzwa zvinhu zvekushongedza zvevakadzi. Chidhori ichi chitema chakapfekedzwa nekiresi iri kurembera yesirivha. Pane mhete dziri kuremberera dzesirivha negoridhe. Pamusoro pakaiswawo bhuresireti iri kuremberera.

Munhukadzi agara pamusika wake arikutengesa michero yakasiyana siyana inoverengera maoreji, mamengo nemakotopeya. Nechokumusoro kurikuoneka kune magaba akarongedzeka zvakanaka aneruvara rwebhurawuni.

Mwanasikana mudiki akapfeka butsu dzeruvara rutsvuku nerokwe roruvara rwebhuruu rine zvinovaima. Akabatirira pacheya ine ruvara rwebhuruu ine makumbo mana. Akapfeka masokisi ane ruvara ruchena.

Ruva rineruvara rwegirini ririkuonekwa rakaungana. Parikuonekwa amwe maruva arikubudikira aneruvara rweyero nerwepepoo. Padivi paneuswa hwakaoma hweruvara rwegirini nerwebhurauni.

Mhuka yemusango ine muromo mutsvuku, ine zvinobaya mumativi wakavhurikwa ine nzwara dzakareba, muviri macho ine ruvara rutema dziri mbavha, nzara dzacho dzine ruvara ruchena.

Shangu dzemwana mudiki dzakagadzikwa pasi pane ruvara ruchena. Shangu idzi dzine ruvara rutema nemitsetse yeruvara rwepingi, rutsvuku nezvichena. Nechemukati irikuwonekwa ine ruvara rutema. Nechekumashure kwacho pane tambo iri kubudikira ine ruvara rutsvuku nemitsetse.

Zvidhori zvakapfekedzwa mbatya dzechikadzi dzakareba dzisina maoko dzine ruvara rutsvuku neruvara rwepingi dzakamisiwa, chitoro chinotengesa nhumbi dzevanhukadzi nevanhurume.

Vanhu vaviri vakamira pagedhi mukadzi nemurume. Munhu wechirume akabata muchiuno wechikadzi akamira padivi pepamudhuri pakadhirowewa zvinhu zvakanaka zvine ruvara rwe bhuruu. Kushure kuneimba irikuoneka inedenga nema taera nezimuti zihombe.

Masipunu anoshandiswa mukubika nemukubheka ane ruvara rwakasiyana siyana. Mamwe ane ruvara rwebhuruu mamwe egirinhi amwe zvepingi. Akakataniswa pamusoro nekukura kwawo.

Mureza wenyika urikufurwa nemhepo urikumusoro. Mureza uyu uneruvara rwegirini neruvara ruchena. Pakati payo parikuonekwa nyeredzi ineruvara rutsvuku.

Mishero yakagadzikwa pamusoro peshizha reruvara rwegirini. Umwe wacho wakavarika urikuwonekwa uneshitanda chegirini pamusoro, umwe wacho wakatsemuka ukavurika zvichiwonekera monzi dzeruvara ruchena mukati.

Chipukanana chimwechete chakamhara pamudhuri unoruvara ruchena. Chipukanana ichi chinemakumbo eruvara rwebhurauni. Nechekumusana roita ruvara rutsvuku nemadododo eruvara rutema neruchena. Nechekumberi chirikuoneka chinemaziso eruvara rutema nenyanga.

Butsu imwechete yemunhu wechikadzi yakaiswa pasi, yasakara, ine ruvara rutema ne simbi dzakaiswa nechepamusoro. Pane zvigumwe zvitatu zviri kubudikira.

Vana veshiri vari mudendere macho muri kuonekwa mune huswa hwakaoma vana veshiri ava havana mambava akawanda vakavhura vakashama miromo yavo miromo iyi mitatu nechemukati memuromo muno ruvara rweyero koita mutsetse une ruvara ruchena.

Mvura yakavharwa namashizha nemaruva ane ruvara rwegirini. Nechepazasi pari kuonekwa pane dombo. Pamusoro pedombo iri pachimera uphwa hune ruvara rwegirini.

Poto yakagadzikwa pamusoro pemoto, poto iyi inozikanwa ichinzi bhodho. Yakagadzigwa nesimbi inemitstse pamadivi, nechimukati ine sipunu irikubudikira koita zvirikubikwa mukati zvineruvara rweorenji.

Varume vanhanhatu varikuratidza kusimba kwavakaita. Umwe chete akagara vashanu vakamira. Umwe wevakamira arikuratidza kusimba kwemaoko ake.

Bhutsu imwe chete kagadzikwa pasi iri yemwana. Bhutsu iyi ine ruvara rwepingi nezvichena. Ine tambo dzeruvara ruchena nebhande rokukochekera rine ruvara ruchena. Nechemukati ine ruvara rwebhurauni ichionekwa kuti yasakara.

Chirimwa chinonzi dhumbe chakagadzikwa pasi panepurasitiki ridema. Madhumbe aya akaunganidzwa senge arikutengeswa. Arikuonekwa anevhu huye akasviba.